Irrigation techniques water requirement and optimization method issue that came from sugarcane is a water intensive crop that requires adequate moisture paticularly during the germination and early growth stage effective irrigation techniques are understanding water requirements and optimising water usage are crucial for sugarcane farming irrigation techniques several irrigation techniques can be used in sugarcane farming include one irrigation the rivers water directly to the roots of the plant reducing evaporation and run off so sprinkler irrigation distribute water evenly over the fruit suitable for large scale sugarcane farming three furrow irrigation water is applied to the friuts between sugarcane rose allowing water to infiltrate the soil water requirement sugarcane water requirements vary depending on factors like climate soil type and growth stage generally sugarcane requires one adequate moisture during germination and early growth stage two optimal water levels during the grand growth stage sugarcane requires optimal water level to support rapid growth optimising water usage to optimise water usage in sugarcane farming farmers can one use irrigation implement precision irrigation techniques such as irrigation to reduce water waste and improve water use efficiency so monitor soil moisture monitor soil moisture level to determine optimal irrigation schedule three implement water saving technology adopt water saving technologies such as mulching and cover cropping to reduce evaporation and run off four use drop tolerant varieties plant drought tolerant varieties to reduce water requirement benefit of optimised water usage optimising water usage in sugarcane farming can have numerous benefits include one water conservation reduce water water and improve water insufficiency two increase crop yield adequate water supply and optimised irrigation schedules can lead to increased crop yeild three environmental benefit usage can protect water resources and optimise environmental impact in conclusion effective irrigation techniques understanding water requirements and optimising water usage are crucial for sugarcane farming by adopting precision in irrigation monitoring soil moisture implementing water saving technologies and using drought tolerant varieties.